Ukugcina amazinyo ehlanzekile kuqakathekile kwenza umlomo womuntu unuke kuhle lamazinyo aqine. Ngakho umuntu kumele kanye ngomnyaka ahambe ayehlolwa ngudokotela wamazinyo ukwenzela ukuthi amazinyo akhe ehlale ehlanzekile ngasosonke isikhathi empilweni.

Abantu abagulayo bengahamba esibhedlela abanye abagula kakhulu bengabona kufanele bayabanika umbheda besebehlala esibhedlela behlolwa ngabo mongikazi bephiwa ukudla okwakha umzibha behlolwa ngodokotela bephemithi